Doo n ʒɛya n piri namdi ʒiɛ ka gbubi baaji ʒiɛ ka pili woliɣa ka kpa ninkpara ka yɛ liiga dozim ka so chinchin jinjɛm ni di liiga n pa liiga dozim maa zuɣu ka ʒɛ bin nyura adaka gbuni ka di gba nyɛ zaɣ ʒiɛ

Paɣa n ʒi kuɣu zuɣu ka yɛ neen sabila ka mali zabiri pam o zaŋla kompiuta tam o tooni teebuli zuɣu ka o nuhi bɛ dinni ka o ni ʒi luɣu shɛli polo maa di gbunni loori nim biɛni

Salo n ʒi n gili teebuli waɣanli duu puuni paɣaba mini dabba ka kompiuta nim tamtam bi tooni ka wuɣi o nuu duu maa zuɣusaa piɛli mi ka furla nyo ka di takoriti nyɛ gilaas

Bia so n ʒɛ daligu gbuni ka o nuzaa pa daligi maa zuɣu ka o wuɣi o nudirigu ka so ʒɛ o nyaanga o zaa bi yina ka o bia tabi gba pahi n ʒɛ o nyaanga

Daa ka bini wola bɛ lɔba gbaŋ bihi ni zaya ka koliba zaya bini bɛlim bɛla lɔba niŋmi n zaya ka bipuɣin bila zi di gbuni nipuɣin bila maa mali zabiri pam o loli mi bahi o yɛanga daa maa ni shɛba pili la woliɣisi.

Niriba ka paɣa be bɛ puuni o mali zabiri pam ka so kante chinchini ka ye yaɣu ka wuɣi o nuhi ayi ni o nuzaa gbali ŋun pa o zuɣu maa o Kala chinchini bɔbi ka gba ye kante chinchini bɛ nyaanga ka gbampiɛlli zaya

Niɛma loori n ʒi niɛma ʒɛya di malila zuɣu piɛlli ka di zuɣu maa maɣalim ka yaai ka bin shɛŋa do di tooni niraba ata ʒɛla di tooni na ka ninvuɣu yino dabi tiŋa ka yɛ neen sabila ka niraba ayi ʒɛ zuɣusaa ka ninvuɣu yino pili zipiligu